Li de ab book la book bi nounko def I c t information communication technology book bi mos la.

Ñii dèè ay xalèh ekol lèèn, ni ngi taxaw ak sèèn teeca, sèèn ñaari teeca, mugii teyeh lu melni paketti bag, paket bi bag la ak kalkulato ak paketti pen.

Key politician la nyu ko oiyeh Ousainou Darboe mor neka ngeti udp united democratic Party lawyer Darboe.

Li ab news paper la, news paper la. mung fa deff ay heebar yu bari sah.

li app wanak la wanak bi Mungi am shower mungi am sink Mungi am kaama Waw Mungi am fohamanteh neh faala ndoh bu tanga bi dey geneh ak faala ndoh bu seeda bi dey geneh Mungi am seetu tamit sey birr ak karro yu weih lenj karro wanak bi sey fence bi sey suuf karro yu nyuul sey kaw Mungi am palat.

Nyide mangfi giss nyenenti khaleh yu goor, nit yangi tok, kenen kangi takhaw sol mboba bu weex ta mungi am binda yu neteh. Dafa melni ci ap meeting lañ neka, waw di lache ay question, wala kuneka di wah sa halat, di lache nyuly tontu.

Fi dè ab yoon la, yoon bi yëp suuf la. Mungi am ay balit ay suuf ci, ci suuf bi mungi am ay balit ya ngi gës moto bu ñuul ni ak benen Moto bu gold, corket. Amna benen haley bu góor nungi sol uniform nungi robba. Amna nyenen nu dem nalè tam ak garab. Ci kaw asaman sa ngi ni nè Feng.